amal mbir moomu nekk ñoo xam ne dañuy jàppale askan wi surtout si li nga xam ne mooy seen <noise> meññeef <noise> am yenn gàncax yennn yoo xam ne dafay yàq seen gàncax gi <hesitation> mu nekk ay yenn rab yoo xam ne ñu ngi fi di yàq gàncax gi te ñoom ñu am kuréel goo xam ne daal da ci am dafa am luñ taxawaay boo xam ne dañ ko siy taxaw <noise> <hesitation> damay def <hesitation> ludul jébbal leen kaddu gi kenn ku nekk mu présenté balaa ñuy xuus si li nga xam ne moo ñu fi dajale % damay tàmbali si sëñ bi nga xam ne moom laa jàkkaarloo sëñ bi asalaamaalaykum
asalaam maaleykum salaam
micro bi na gën a jege micro bi na gën a jege <noise> <noise>
<hesitation> maaleykum salaam monsieur Coulibaly <noise> maa ngi tudd Aliou Ndao ñu gën maa xam ci Badou Ndao ma nekk président réseau <noise> <hesitation> bu Dóor waar bu kër Saalum Diané <noise>
<hesitation> jërëjëf monsieur Ndao <hesitation> ki nga xam ne moom nga fegool ki nga àndal sëñ bi asalaamaaleykum
kon maaleykum salaam monsieur Coulibaly <noise> maa ngi lay nuyu di la sant bu baax <noise> man maa ngi tudd Dramane Bakhayokho dëkk kër Serigne bamba nekk trésorier général réseau Dóor waar bu kër Saalum Diané <noise>
réseau Dóor waar bu kër saalum Diané monsieur Ndao ànd ak Bakhayokho Bakhayokho moom bambara la xam naa ne di nga <hesitation> yaakaar naa dégg nga bambara
waaw dégg naa

waawaaw

<hesitation> kàllaama yi dafa bëri <hesitation> gànnaaw bi ñu defee présenté bi ñun ñëpp ku nekk wax nga yow yaay kan man maay Pape Coulibaly responsable rajo SK FM directeur rajo bi <hesitation> man maay animé émission bi ànd seeg monsieur Ndao aliou Ndao ak <hesitation> Bakhayokho <hesitation> ñu war a dawal li nga xam ne donc tey mooy juróomi ponk yoo xam ne war nañ si waxtaan muy juróomi <hesitation> questions yoo xam ne bëgg naa leen koo laaj ku nekk indi si xalaatam waaye ba légi tamit <noise> <hesitation> bu fekkee am na ñoo xam ne <hesitation> bëgg nañu dugg <hesitation> ci kanam tuuti dinañu dinañ ubbi ligne bi ñu jéem si dugg <noise> waaye mais fi mu nekkagum dañuy ne waxtaanee li nga xam ne mooy <hesitation> questions yi nga xam ne ñu ngi ko war a laajte <noise> damay tàmbale ci ki nga xam ne mooy <noise> <hesitation> ki mu <hesitation> Ndao <noise> Ndao est ce que mën nga ñoo wax Dóor waar mooy lan Dóor waar nu mu taxawee <noise>
waaw Dóor waar organisation paysane la <noise> ndax ay baykat ñoo taxawaloon ay groupements ci seen i dëkk <noise> biñ demee ba nga xam ne am nañ benn partenaire bu ñuy wax <hesitation> waa <hesitation> <noise> Wulu Nafa <noise> ñoom ñoo taxa ñoom ñoo ñu jàppale ba ñu def ba ñu taxawal organisation boobu <noise> organisation boobu nag ay groupements villageois ñoo dajaloo <noise> formé <noise> taxawal kii nga xam ne mooy réseau bii ñu koy wax ñu koy wax <noise> réseau Dóor waar réseau boobu ñu ngi ko <noise> taxawal boo koy xool en 2009 <noise> <noise> ak suñu partenaire bii nga xam ne mooy waa Wulu Nafa <noise> wulu Nafa <noise>
<hesitation> waa ba lée wula parce que da nga ne yéen ak waa Wula Nafa yéen a ko taxawal <noise> ah su ma la déggee <noise> est ce que mën nga ñu wax <hesitation> xam nga tey parce que tey dama bëgg historique maanaam est ce que ki ñuy déglu <noise> mën a xam <noise> Dóor waar nu mu taxawee Wula Nafa moo leen jàppale mais Wula Nafa ñooy ñan parce que tey boo ne ñu Wula Nafa ma ba léegi ñun ba léegi yaa ngi <hesitation> leeragul
voilà <noise>
Wula Nafa fan lañ bokk Saalum Diané lañ bokk * Samba Gueye il faut que nit ñi xam Wula Nafa mooy ñan ak lan moo indi Dóor waar Dóor waar fan mooy siège am tey ndax tey lan moo tax ngeen tuddee ngeen jël rek seen bopp tuddee seen bopp Dóor waar
d' accord <noise> léegi Wula Nafa organisation américain la
US USAID ñoo ko
<noise> léegi nag ñoom bi ñu ñëwee pour jàppale baykat yi <noise> maanaam chaque boo soxla woon baykat yi ku ne da ngay dem village am <noise> ñu xool ne pour nga liggéey ak <noise> <hesitation> baykat yi <noise> li gën mooy nga organisé leen <noise> première année bi dañoo defoon 6 villages rek lañ <noise> lañ ciblé woon <noise> 6 village yi <noise> bi ñu demee ñu choisir foofu <noise> groupement bu ci gë dëkk bu ci nekk ay 11 pa paysans ñu regroupé leen def leen ay ay groupements <noise> bi ñu demee deuxième année bi lañ gën a yokku ba yokk village yi <noise> ba actuellement nii tey ma lay wax nii <noise> si yoonu mel ni commune nu kër Saalum Diané yëpp dëkk boo fa dem am nañ fa ñaar ba ñetti groupements yoo xam ne ñu nga fa <noise> léegi groupement yooyu nag ñoo taxawal ñoo taxaw xam ne pour ñu mën a waxtaan <noise> di mën di mën a organisé wu <noise> foog ñu taxawal benn kuréel <noise> kuréel googu nag <noise> moom lañ taxawal tuddee ko <noise> réseau Dóor waar bu kër Saalum Diané <noise>
<noise> tey man bu ma bëggoon dem <hesitation> bu ma soxla woon tey waa réseau Dóor waar bu kër Saalum Diané nu may def tey ba jotanteeg ñoom
ba jotanteeg ñoom man maay le président bi maa ngi dëkk kër Saalum Diané <noise> ñu may wax Aliou Ndao suñu siège mu ngi kër Saalum Diané am nañu fa bureau <noise> am nañ fa ay magasin <noise> yoo xam ne <noise> organisation yi ñoo ko fa taxawal <noise> ak seen i partenaires yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jàppale ci <noise> wàllum mbay mi <noise> waaw <noise>
<hesitation> <noise> <hesitation> ma dem ci Bakhayokho Bakhayokho

yow kon mbirum koppar gi yow yaa ko yor <laughs> <hesitation> mën nga ñu wax tuuti yow it <hesitation> si li nga xam ne mooy mooy réseau boo nga xam ne nit ñaa ngi koy wax réseau Wula <hesitation> Dóor waar

<hesitation> <hesitation> waaw kon <hesitation> salaamualeykum sama mbokki bambara yi <noise> <coughs> comme ni ma koo sama président waxee rek <noise> pour ma mën koy jotali tuuti ñi nga xam ne ni seen dégg wolof leerul <coughs> il faut que ma ma jaar si bambara <noise>

mooy liggéey

ah da ngay fexe da ngay fexe nag sori
gën a mën a neex

maanaam produit boo xam ne moom la ñuy yor wala service boo xam ne si la ñuy si la ñu nekk maanaam si la ñuy si la mooy seen mbir mooy seen mbir daal Dóor waar rek taxul ñuy dóor waar

waaw waaw Dóor waar mu ngi <noise> liggéey ci wàllu agriculture <noise> bépp xeetu mbay <noise> moo xam céréale la <noise> mboq dugub <noise> ceeb <noise> mais ci é ci gerte aussi ñu ngi siy liggéey <noise> bépp xeet boo xam ne dañu ciy <noise> baykat daf ciy yëngu rek <noise> ñun ñu ngi ciy yëngatu <noise> boo xoolee li nga xam ne mooy wàllu céréale bi <noise> te it am nañ ay partenaires yu ñuy jàppalanteel <noise> yooyu ñu ngi ñuy jàppale réseau bi <noise> muy encadré baykat yi <noise> ci mbayam mboq <noise> tey ay plé boo demee foofu <noise> ay 900 hectares de maïs dañ koy def par chaque année <noise> boo demee ci mil bi dañ koy defar presque ay 500 hectares <noise> de mil <noise> riz aussi <noise> ñu ngi koy def <noise> ndax bi ñuy mujj a bi ñuy mujj a liggéey ak waa Pafa boobu àggoon nañ ci ay <noise> 600 <noise> hectares de riz <noise> ren aussi <noise> ak beneen projet bu ñuy wax Prodac <noise> daf nañ au moins plus de 200 hectares yoo xam ne gerte la woon <noise> donc réseau bi <noise> su ma yeboo ma ne la mu ngi liggéey ci lépp loo xam ne dafa jëmci wàllu agriculture <noise>
di nga laaj ceeb di nga laal <hesitation> gerte ak di nga laal lan it nga ne ñebe ak yooyu du ngeen koy laal
non ñebeeg yooyu nag moom àggaguñu si
àggagu leen fa

bàyyiwul dara <laughs> comme ça da ko bay ñebeeg yëpp moom incha allah danañ ci danañ ci taxaw moom <noise>
ndax ñebe boobu ngeen ay jaay ñebe bi pour jaay pour <hesitation> ñebe bi ngeen ay liggéey di ko astafurlah li ngeen di xam ne moom ngeen di liggéey tey di gerte gi di mboq bi di li nga xam ne tey mooy <hesitation> <hesitation> Dóor waar après gannaaw bi ngeen liggéeyee loolu ba pare <noise> bu bu ngeen bayee loolu récolté ko ndax nu muy demee ndax da ngeen loolu lu ngeen fa teg la di ko di ko maanaam di ko wécceeku di ko jaayaat wala dafa nekk loo xam ne daal comme li nga wax tudd nga fi Prodac tudd nga fi <hesitation>
<hesitation> Pafa
Pafa tudd nga fi tudd nga fi USAID <hesitation>
Wulu Nafa
Wula Nafa léegi yéen après ndax yéen dafa am lu leen lu leen doxal seen diggante gannaaw bi ngeen récolté loolu wala nu mu demee noonu
waaw dañ ñuy jàppale ci <hesitation> <noise> financièrement ci wàllu mbay mi
kon USAID mooy seen bailleur de fonds
mooy suñu bailleur waaw mooy suñu bailleur <noise> léegi nag baykat yi <noise> <coughs> bu ñu defee suñu organisation yi <noise> chaque année dañu fexe ba am ay nombres d' hectares yu jëm ci wàllu maïs <noise> wala lu jëm si wàllu mil <noise> yoo xam ne dañ koy <noise> jàppalee <noise> baykat yi <noise> ñooñu nag suñu bayee <noise> ba pare <noise> dañoo war a <noise> ñëw remboursé <noise> li nga xam ne moom la ñu leen joxoon <noise> ci crédit <noise> bu fekkee ci wàllu mil bi la <noise> mën nañ la jox semence engrais ak urée <noise> nga bay <noise> soo bayee ba pare nag nga remboursé en nature maanaam nga remboursé <noise> dugub ji nga xam ne moom la ñu la joxoon <noise> ñu stopé ko <noise> xam nga suñ ko stopé <noise> buñ demee ba mois de juin di jege si <noise> danañ am bon prix <noise> ñu mën ko jaay <noise> <hesitation> defaraat jéem a utaat semence <noise> jéem a utaat engrais <noise> su ko defee mën a <noise> satisfaire suñuy baykat yi <noise> ci wàllu ci wàllu woowu <noise> donc daal dafa taxaw <noise> pour jàppale baykat yi <noise> ci organisation bi <noise> ba nga xam ne dinañ mën a am seen i semence <noise> bu baax <noise> dinañ mën a am engrais aussi de qaulité <noise> aussi bu ñu bayee ba pare ñu mën a am fuñ ko mën a jaayee ji donc loolu <noise> yooyu ma fi lim noonu moo tax kuréel gi taxaw <noise> mën di jàppale baykat yi ci wàllu woowu yëpp <noise> ci wàllu semence engrais urée mais suñ bayee ba aussi ba pare it ñu mën a am fuñ mën a jaayee <noise> bu ko defee moom su ko stopé quelque temps après dana ko mën a jaay pour mën a continué waat ay activité <noise>
waaw mais si biir tamit dama dégg li ñu naan Apronstar Apronstar <hesitation> lan est ce que mën nga ñoo wax dëgg tuuti ji Apronstar mooy lan ndax lan moo lan moo indi Apronstar ci biir si mbirum Dóor waar

Apronstar <noise> boo xoolee benn produit la chimique <noise> boo xam ne dañ koy def pour aar mbay mi <noise>
moom engrais la wala
c' est un genre de produit la boo xam ne ci sachet lay nekk <noise> xam ne boo ëndee sa semence <noise> dafa am ñu fa nekk ñoo xam ne dañoo yor benn machine <noise> xam ne boo ëndee sa semence par exemple nga indi woon sa 4 kilos de mil <noise> wala nga indil woon sa 4 kilos de maïs <noise> wala gerte <noise> su ñëwee dañ koy jox ñooñu nga xam ne ñoo yore machine boobu <noise> parce que machine boobu <noise> mën naa laa wax waa Syngenta benn partenaire aussi <noise> moom moo ko moom ko doon moo ko doon liggéey ci ci yeneen pays yi yu mel ne ay Mali <noise> ay Guinée o yooyu <noise> mais bi mu demee ba xam ne am na njëriñ mu bëgg koo indi Sénégal <noise> mu ne nag léegi damay jaar ci kuréel yi nga xam ne ñoom ñu ngi bay mboq ak dugub ak gerte <noise> ma yóbbu ko foofu pour mën ko fa lawal <noise> mu indi ko fa en 2016 <noise> ba mu ñëwee ay parcelles de démonstration la defoon ci ay dëkk dafa ñëw ñu seetal ko baykat yi les meilleurs pay paysans <noise> fu ci nekk mu def fa benn parcelle de démonstration <noise> parcelle de déméonstration ni mu ko defee <noise> dafa ñëw bu la bu la joxee hectare <noise> mu xaaj ko ci digg bi <noise> jox la semence boo xam ne dina jur dina daj hectare <noise> jox la engrais boo xam ne dana ko daj <noise> jox la urée léegi nag jox la produit bi nga xaaj produit bi <noise> nga traité benn partie bi <noise> beneen partie bi doo ko traité <noise> soo jiyee tool bi <noise> ba mu am même jour nga koy ji aussi même jour nga koy bay <noise> mais loolu daf ko doon def pour mën a wane <noise> li nga xam ne mooy njëriñ yi produits bi <noise> bi mu ko xaajee noonu <noise> mu ngi ko defee ci ay tool yu bari <noise> mu jox leen bu si nekk produit bi ñu def ko ci benn partie bi <noise> bi mu saxee ba yéeg rek aussitot boo ñëwee si tool bi da ngay constaté que ne <noise> am na différence bu ci nekk <noise> boo laajtee ñu ne la fii nag produit Apronstar lañ ci def <noise> dina ko dimbale ci développement bi bu saxee ba génn <noise> mais nag dina ko aar aussi ba bu ba nga xam ne <noise> <hesitation> sa gàncax gi dina dina toll ci ñor <noise> te du am benn attaque <noise> ndax actuellement <noise> dañoo toll périodes yoo xam ne attaques yi dafa bari <noise> ndax da ngay def sa semence lépp <noise> nga ji quelque temps après mu saqut wala mu ñàkk a wala sax bu sori <noise> te xam nga dañuy wax ne mbay moom <noise> ñàkk a nawet mu ngi commencé si ñàkk a saxle <noise> bañ ko defee nag <noise> produits boobu bi mu ñëwee <noise> dañ ko indi pour aar jiwu boobu <noise> soo ko jiwee <noise> def ko ci sa produit <noise> dina ko aar ba ba nga koy góobee ji doo gis benn <noise> attaque boo xam ne dina ko mën a yàq <noise> bi nga xamee ne waa Syngenta àndil nañ ñu ko nag <coughs> si lañ ko essayé comme ni ma la ko waxee ci ay parcelles de démonstration ay dëkk <noise> ñu def ko 2016 2017 <noise> ba nit ñi ñoo ñoo ko gisal seen bopp <noise> boo ko defee nag après boobu nag la waa Syngenta ñoom bàyyi <noise> léegi nag jël <noise> matériel bi nga xam ne moom la ñu ko doon utilisé <noise> ak produit bi nag mettre ñu en relation ak ñi nga xam ne ñooy jaay produit yi <noise> ba mu ko defee nag réseau bi léegi jël ko en charge <noise>
kon Dóor waar tey quoi ku soxla Apronstar mën nga dem si réseau
boo demee ci Dóor waar rek <noise> souvent nga indi sa semence ne nañ ma traité teel <noise> ñu traité teel la ci saa si <noise> soit nga ñëw fekk semence bu ñu traité ñun ba pare <noise> ñu jaay la ko par sachet <noise> ñaari ñaari kii yëpp bu ci ñëw
pour mu gën a yombal mbir mi tey kan la ki nga xam ne mooy Ndofane fii si côté fii nii sunu boor bii nekk si commune bu

parce que tey <noise> da doon neex aussi ma Aliou Ndao man ma soxla lu mel noonu yor sama tool fii nii <noise> soxla ko <hesitation> mais xaw ma Saalum Diané fan lañ koy jaayee mu nekk jafe-jafe parce que diggante bi dafa xaw a sori ndax mën nga tamit bàyyi sa numéro contact au ou nit ñi soxla ko parce que si biir émission la ñu nekk te nit ñi ñu ngi ñuy bàyyi nopp
waaw
kon nag ñu war a mën a xam naka lañ mën adef parce que li nga wax nii dafa am solo

waaw boo ko soxlaa comme ni ko bande annonce bi di defee soo ko gisee soo ko dégloo <noise> mu ngi annoncé suma numéro téléphone di 77 <noise> 092 22 41 <noise> mooy sama numéro orange <noise> ñi nga xam ne expresso lañ 70 <noise> 206 <noise> 93 01 <noise> ñaari numéro yooyu yëpp <noise> boo ci oote <noise> <noise> 092 <noise>
092 <noise>
22 <noise>
22